Kudhaya kwedu taikwatisa mashizha amubvangazi teikwatisa mapande emubvangazi kuitira mutombo wekuti muntu akamwa akasire kupona parizvino madhokodhera akuita ekubaye majojo emitombo wakagadzirwa ngechiyungu kuti muntu akasire kugwinya ahambe ngenguwa iripo.

Majaya nendombie wanopuza mvura yakahlamburuka vachishambazve nyara dzawo nemvura inobuda pamupombi kuita kuti asita zvirwere zvakadai nezvemundani.

Ndombi dzemazuva ano dzopfeka mitoti dzafanana nedzekare dzaipfeke ngubo. Ndombi idzi dzotohambawo dzeienda kuodzidzisa asharuka waapano kuti asazotenderere musoro. Kuti ndxondo dzavo dzirambe dzakaterama, dai anyambofunga zvakadzama.

Varumbana ngavasaxabanga sevanhu vanopona vanorarama munyika vakawanza kubhema vanopedzisira vakanganisa ndxondo, kuxabanga kwawo hapana chichabuda zvovoita azvichina shwiro wozotopedzisira wozwa kuti muntu worumba musoro.

Kareko waiti ungarwara ungaita mukhuhlani waienda kundogara kumachesa wopuwe mutombo uri mwona umu, chizvino-zvino kwane dzimba dzakanaka dzaakiwa dzinee marukumbati akajeka endi nezvituru wotoona kuti akadzi akugarawo muzvituru. Kudhaya akadzi aizi ngagare mumaponde hino zvinezvi unowu otogara nemuzvihlayo semadhodha.

Kutizoone dhokodhera madhodha nendombi vanofunda fundo yepadera. Pafundo yepadera ndopavano xlaya kugadzira mutombo eishandisa zvakasiyana siyana kuti azobuda nemitombo dzinorapa antu.

Muzvibhehlera mwedu mwatinorapiwa ,mune mibhedhu dzekuti kana wakomba kupandiwa maningi ngemuiri wako unombopuwa pekuti uxambaye, mumba maunoxambaira mune mibhedu dzevanthuwo vamweni vanenge veipandiwawo ngemuiri dzavo.

Kudhaya koo ntombi nemadhodha ayipinde mumagwasha otse mutombo otemere mutombo kurapa panenge peyipanda pari chizvino zvino mutombo dzakuoneka muzvibhedhlera dzakagadzirwe nemadhokota akafunda zvidzidzo zvepamusoro soro dzotokagarzirwa dzaane chipimo kuzikanwa kuti mutombo uyu unorape chirwere ichi.

Kudhayako waiti ukaite mapundu mwiri wako weshe asharuka aikutemere wokwizhira neganda rako kuti mapundu apere ,asi nechizvinozvino wayungu wakatigadzirire mitombo inoita kuti tikaita zvataita tikaita maronda tikaita mapundu tinotora teibaira kurwara kwotopora.

Madhokotera emazuwanaya aakuhloya asati apa muntu mutombo, pese pangadaiwo peibhuiwa nemuntu kuti panopanda. Vanohlyoya madziso, vanohloya zvee, vanohloya pese pangadai peipanda.

Kudhaya zvaitora nguva kuti mundu akarwara mundu waida kurimba kupinda mushango wondokwakwata mutombo kuti uona mutombo weiendafanisai weipe mundu warwara asi chizvino zvino kwane mbatso dzinounganidzwa mutombo dzinorape zveshe.

Mutombo taiona mumagwasha nemagomboti weitsiira kutemera mutombo wechioneka mukati megwasha asi chizvino zvino mitombo dzakuonekwa mumhatso pakawaridzwa nerurumbati rwakanaka.

Ndombi dzemazuva anaa dzopfeka zvidxoko zakasiyana siyana dzakaseja. Zvimwe zvachona zvidxoko zvinonga zvichikurudzira kuti ngatipurutane ndombi dzedu ngatidzitore sevantu vakafanana nesu. Ngatipurute ndombi dzedu tidzigange dzaita makore adarika makumi namasere.

Ntombi nemadhodha kuti tipinge mukuhlana uchizvimba unozooneka kumberi tochembera taasharukwa tinofana kupota techitatamura tsinga dzemarenje edu nezvitsoka zvedu kuti zvisazodaro.

Mitombo yedu yechibhoyi ngeyo mashizha emhando dzakasiyana-siyana dzinosanganisira guku, dzinosanganisira mushani, dzinosanganisira mushangura.

Muriwo mizhinji dzatinorya kumakanyi kwedu nekumamhatso kwedu mitombo, dzimweni dzacho dzinorapa zvipwembwe, dzimwe dzachona padzinorapa hosha unodzidzanda-dzanda dzobudise muto wotophuza muto wacho.